Owesifazana ,olenwele zakhe zemvelo, uhlezi esitulweni esibhedlela. Kulabantwana ababili abaleleyo. Omunye ulele phakathi kwesigxingi esiphatha abantwana abazalwe isikhathi sabo singakafiki.

Umama olomntwana omncane ohlezi embhedeni. Umntwana ukhangelwa ngudokotela ogqoke okumhlophe. Umongikazi uyabobotheka ebuka umntwana lodokotela.

Owesilisa ogqoke okulithanga lengwane ebomvu usesibhedlela. Umile wabamba insimbi ende emhlophe. Ngemva kwakhe kulenyawo ezilula ezisetshenziswa ngabangenelisiyo ukuhamba.

Owesifazana ogqoke iyembe emhlophe lebhulugwe elimnyama. Usebenza ukuthwala izigulana ezigijimisela ezibhendlela ubathwala ngemota ebizwa ngokuthi yiambulensi ilezibane eziyisibhakabhaka phezulu yona ilombala omhlophe lolithanga.

imbodlela ezithwala amagazi ayahlolwa mancinyane wona ayakhanyisela njalo aleziciko eziyisibhakabhaka owaphathayo ugqoka okwezandleni okuvikela amagcikwane

umtshina wokuhlola imkhuhlane ema gazini kulombala obomvu lomhlophe amagazi afakwa emambodleleni amancinyane njalo abahlolayo kumele basebenzise imithi yokubalala amagcikwane ezandleni zabo bengakabambi amagazi

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukuhlola izigulane. Ulombala oyisibhakabhaka. Kulezindawo ohlabahlaba khona nxa uwusebenzisa . Kuphinde njalo kube lendawo okutshengisa imphumela yesigulane.

Amaphilisi akulezi insuku kawafani amanye made amanye ayizigombolozi uthola amanye elembala emibili kodwa kuli philisi lelilodwa amanye njalo alombala owodwa.

Amaphilisi akulezi insuku abizwa ngokuthi "Zinc sulphate dispersible" atholakala emabhokisini amhlophe. Amabala awo abhalwe ngombala omnyama .Amaphilisi lawa ayizigombolozi ezincane ezimhlophe.

Imithi yakulezinsuku esetshenziswa ukwelapha amagcikwane emizimbeni kuthiwa yi dermazine lemicozal wona angamafutha uyawagcoba lapho okulomkhuhlane khona wonke wamabili atholakala emabhokisini

Abafundi bezinga eliphansi bahlezi ezihlaweni badla ukudla kwabo. Badlela emganwini eyingubhe eminye ilithanga omunye ubomvu omunye uyisibhakabhaka badla besebenzisa inkezo abanye balezigubhu zamanzi phambi kwabo.

Omunye wabadlali bebhola ulimele . Ulele phansi. Abempilakahle ababili bagqoke okubomvu bayamncedisa ukuze aphephe masinye. Uncediswa ngowesilisa lowesifazana.

Ivinkili lokuthengisela amaphilisi elikhulu elibizwa ngokuthi yiChub lakhiwe kuhle. Ibizo lalo lihle labhalwa ngaphandle kwegedi ngamabala ayisibhakabhaka amakhulu. Phakathi kugcwele izimota ezimileyo.

Indawo ethengiselwa khona imithi ebizwa ngokuthi uMubilizi Pharmacy, itholakala esakhiweni se Farumasi. Ibizo elithi uMubilizi Pharmacy libhalwe ebhakaneni elimhlophe, ngamabala aluhlaza, laphanyekwa phezulu esakhiweni.

Owesilisa obekade egijima semile ngoba unyele idolo. Selibambe ngezandla zombili. Ugqoke ibhulugwa elimnyama lokugijima wagqiza esandleni okutshengisa isikhathi lokutshaya kwenhliziyo.

Yisihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza amancinyane. Sisetshenziswa njengomuthi wokwelapha. Sona simila egangeni. Amahlamvu akhona yiwo asetshenziswa ukwelapha.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza sisetshenziswa njengomuthi wokwelapha sona simila phakathi kwamaluba amahlamvu akhona yiwo asetshenziswayo ukwelapha.